kuni sumudaho sumudaho yineemmo woyte mittu katamira qoxeessa egensiisannoho yaate hattono sidaamu qoqowi giddo sumudu no sumudu hakkuno mayimmanna balchooma kulannoho yaate konne lae kae hagiidhoomma.

Tini adawu agaraanooti. Adawu agaraanooti yineemmo woyite babbaxxitiwo horo uyitannonkere ikkanna qooxeessinkeranna quchuminkera kuri adawu agaraano duucha horo uyitanni noo gara lae lowo geeshsha hagiidhoomma.

Kuni Mininna Biirote uduunnicho:-kuni mininna biirote uduunnichooti mininna biirote uduunnicho yineemmo woyite ee lowo horo uuyitannonkeha ikkinna kuri assine loonsoonni garanna amandoonni gara bifeeha la'e lowo geeshsha hagiidhoomo

Tini baadu xaggaati baadu xagga Mannuno saadano addi addirichi iilliha ikkiro horoonsi'neemmota ikkitanna tini baadi xagga mulenni afi'neemmota ikkitanna horoonsi'neemmota ikkitanna tenne mule lae kae lowo geeshsha hagiidhoomma.

Borrote uduunne yineemmo woyte addi addiricho ikkana chooke irsaaseoo laweworenna hattono wole konne lawewore addiricho horoonsi'neemmoha ikkanana kunino quchummanke giddo dancha gede biife leellayi noota lae hagiidhoomma.

Bunu minenna sagalete mine:-kuni bununna sagalete mineeti bunu minenna sagalete mine yineemmo woyiite qooxeessinkera noo daafira mulee afi'neemmoha ikkewo daafo Konne lae lowo geeshsha hagidhoomma ikollana kayiinni yannanke gundeemmohanna looso tirisiissanonkeha laweennae wajoomma.

tini murotenna laalote muronna laalotewiinni lowo horo afi'neemmo daafira qooxeessinkerano baadiyeteno hattono muronna laalo biifeewotanna leejjeewota lae ka'eentinni lowo geeshsha hagiidhoomma.

Kuni tuuqu xaadoshsheeti tuuqu xadoshsheeti yineemo woyite babbaxxewo qarri iilliha ikkiro ganba yine hasaanbe tirreemo gara ikkewo daafo qoqqowinke giddo mannu ganbooshshe asse hasaawe illewo qarra tirayi no gara la'e lowo geeshsha hagidhooma

Tini sagalete, sagalete yinneemmo woyte inteemmo sagaleti tene inteemmo sagale garuninna ee balichoomuni loosa hoonguummoha ikkiro babbaxitino qarrinna xibbi giddo eessittanonke daafira kone lae kae kayinni lowontanni yaadoomma".

Kuni mininna biirote uduunnichooti kuni mininna biirote uduunnichi biirote babbaxino daninni biifinse shiqinshanniha ikkino daafo lowo geeshsha baxisaaho qoleno kayinni mini giddo afamanno uduunnichi lowo geeshsha hagiirsiisannoha ikkinota lae hagiidhoomma baxisinoe.

Kuni bohaarahonna mereershaho ,bohaarahonna mereershaho yineemmo woyte e'e manchi beettira lowo horo aanohanna ilete la"ate baxiseyohanna ilete biinfo ikkino daafira kone lae lowo geeshsha hagiidhoomma".

Tini Elekitirinokisete ,elekitironokisete yinneemmo woyte manchi beettira xaa yannara katamahono ikko gaxarete lowo geeshsha lowo horo uyittanni noo daafira hagiidhoomma ikkollanna kayinni mannaho lowo gawajo iillishshani no daafo masomma".

Kuni siccohonna badooshsheho siccohonna badooshsheho yineemmo woyiite kuni siccu mayiimmankenna hiikkiicho hiikko qoxeessira he'noommoro bade leellishannonkeha ikkewo daafira konne sicco la'e lowo geeshsha hagidhoomma

kuni loosoho, loosoho yineemmo woyte xaa yannara wedellu looso diloosino konne looso kayiinni loonsummoha ikkiro shiimahono jawahono yinummokkinni loonsummoro jawa lopho heedhasi yee gedeemma daafira, looso loossawo wedella lae hagiidhoomma

kuni giwirinnaho giwirinnaho yineemmo woyte giwirinna yineemmo woyite giwirinnuyiwi lowo horo afi'neemmota ikkeewo daafo xaa yannara giwirinnu lowo geeshsha loosamanni nooha ikeewota lae lowo geeshsha hagiidhoomma danchaho.

Kuni kalaqonna qoxeessaho kalaqonna qoxeessa yineemmo woyiite kalaqiyi afi'neemmorichi babbaxxeyo coyiira ee lowo horo aannonke daafira konne kalaquyi lae lowo geeshsha hagidhoomma xaa yannara konne kalaquyi afi'neemmo coye hunnayi hee'noyi daafira konne lae lowo geeshsha masoomma

Tini hayyonna hayyonna budeho. hayyonna bude ninke budeenke agarre lophineemmo garanna balchoomanke hambummoki lophineemmo gara ikkewo daafira kuni budenkenna hayyonke giddonni baukkinni darante lophitanni noo daafira tenne lae lowonta hagiidhoomma.

Tini faashinete, faashinete yineemmo woyte manchi beetti uddirenna qodhe fule uddirayotta ikkittanna, tine faashine ileteni la"atenno hattono uddiratenna horonsirate biifado ikkiteyo daafira tene faashine assine loonsoni garanna amandooni gara lae hagiidhoomma".

Kuni babbaxxino dani uduunnicho ikkanna, Kuni babbaxxino dani uduunnicho mini giddo horoonsi'nannihanna gobba horoonsi'nanniha ikkanna konne uduunnicho assine amandoonni garanna horoonsi'nanni hee'noonni gara lae lowonta hagiidhoomma.

kuni biifisate biifisate yineemmo woyte eeee babbaxeeworicho biifinseemmoha ikkanna qoxeessankeno uminke binfilleno agadhinummoha ikkiro lowo geeshsha hagiirsiisanno xaa yannara kayinni hee'noommo qooxeessanna katama biifinsay gara lae ka'e hagiidhoomma

Tini mininna dubu saadati, mini saadati yineemmo woyte ee saada ado xudhate hattono babbaxeworicho dikko adhe haratenna hattono addi addirichira horonsi'neemmoha ikkanna gobba saada kayinni mini saada gawajittano mannano gawajittanoha lawenae waajjoomma.

Kuni odoote odoote yineemo woyite babbaxewo coye bushano ikko danichano mannaho shiqi assineemoha ikkewo daafo konne odoo shiqinishanniho afiinikey Ikkewo daafira lowo geya hagiidhoma

Ee'e tini sagalete sagale loonsanni garanna assine looi'ne shiqishi'nanni gara lae kaentinni lowo geeshsha hagiidhoomma ikkollanna kayinni loosi'neemmo woyte uminke balchooma agarino garinni loosi'nuummoha ikkiro lowo geeshsha danchaho yee hedeemma".

Kuni bununna ,bununna sagalete mineeti ,kuni bununna sagalete mini manchi beettira lowo horo aani nootta lae kone loonsani hee'nonni gara xaa yannara wedellu assite loosidhanni no gara lae lowo geeshsha naadoomma".

Kuni egenshishshaho ,egenshishshaho yinneemmowete ninke ayimmanke egenshisheemmo garati yaate, hattono sidaamu qoqqowi giddo leelittano budu uduune ikke babbaxewori giddo egenshisheemmo daafira hakkoe lae kae lowo geeshsha naadomma".

Tini ammanote ammanote yineemmo woyite xa yannara ammano ammanonniwa hedonsa mitte assira hoogateyi ka'ewohunni ee babbaxxewo qarri aana noota la'e ka'eentinni lowo geesha dadilloomma

Kuni loosoho, loosoho yinneemmo woyte addi addi looso ikkanna xaa yannara kayinni mannu looso ajishenna looso uurishe noo daafira kone lae lowo geeshsha mishoomma.

Kuni kalaqammana qoxeessaho xaa yannara kalaqamunna qoxeessuyi afi'nemmo horo jawa ikkite heedheenna qoxeessanke biifisa hoogatenna sammi yine la'nayi hee'noyiita konne bushe noota lae lowontanni mishoomma

Tini haranna daa"atate haranna daa"atate yineemmo woyiite mittu qoxeessinni wole qoxeessa ha'neemmoha ikkanna daa"ata kayiinni marroommowa la'noommorichonna illete la'ne daa"antoommore ikkanna konne mare la"e daa"atoomma daafo lowo geeshsha hagidhoomma

kuni minenna gallanni mineeti mine hakkeeshshano biifisa hoongiha ikkirono babbaxewo garinni horonsi'nanniha ikkanna gallanni mine kayiinni qalame ganne lowo geeshsha biifadonna illete la'ate baxisaaha ikkanna konne lae kaeentinni lowonta hagiidhoomma.

Tini agattote, agattote yinneemmo woyte manchi beettira babbaxino garinni jawa gawajo abbittani no daafira tene agatto duucha bayichonna qoxxeessira lae kaeentinni lowo geeshsha hanqoomma".

Tini maashinubbate, maashinubbate yineemmo woyiite babbaxewo looso kalaqe loosatenna kalnqoonniha loosate horonsi'neemmoha ikkanna xaa yannara qoqqowinke giddo addi addi maashinna laoomma daafo tenne lae jawa geya hagiidhoomma.

tini ammanote ammanote yineemmo wote babbaxewo garinni ee uminke ammano amma'nineemmo gara ikkanna xaa yannara ammanote aana ikkanni noo coye lae kae lowo geeshsha masoomma.

Tini odoote. Odoote yineemmo woyite manchi beettira lowo horo uyitaata ikkite heedheennano addi addiwiinni shiqinshe mannaho qooxeessahonna quchummate shiqinsheemmota ikkitewo daafo lowo geeshsha tenne shiqinshanni gara lae hagiidhoomma.

Tini murotenna laalote, murotenna laalote yinneemmo woyte babbaxitino horo uyittanotta ikkittanna tene muronna laalo qoxxeesinkera assine amandonni garanna loonsanni hee'nonni gara lae jawa geeshsha hagiidhoomma.